Owuna omapulo ngoka wahala okupula kombinga yombaanga yotango yopashigwana? Yadhengela nena konomola: 081 953 6262 nenge 061 299 2222.

Omuntu ngele tozi moshilongo sheni wu uka moshilongo oshikwawo ohoka lundulula iimaliwa yomoshilongo sheni etopewa iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo moka wu uka opo ahikuningle oshipu.

Moositola dhimwe ndhoka oonene ohamukala muna uushina nenge omashina ngoka omuntu tovulu okuyapo eto ikwathele ngoye mwene, ano todhengitha oshinima shoka tolanda etofutu peshina mpoka etoyi nasho.

Tameka okupungula iimaliwa yoye nombaanga yoBank Windhoek e to imonene ompito yoye yokuisindanena iimaliwa ya thika pooN$ 1000.

Aantu oha ya landitha iinima yi ili noyi ili. Ohaya landitha omatyofa, uutaafula, iipundi, oosikopa, oombete nosho tuu.

Owuna edhiladhilo lyo ku egulula oongeshefa ihe kuna iimaliwa? Matukila nena kombaanga ya bank Windhoek opo wu ka pewe omukuli wuvule oku patulula oongeshefa yoye.

Aantu mboka yena uunongo ohaya ndulukapo iinima iiwanawa ngaashi iipundi okuza miipilangi. Iipilangi mbyoka hayi zi komiti

Epingathano lyiimaliwa pokati kiilongo niilongo muuyuni. Epingathano lyiimaliwa ndika oha li lunduluka esiku nesiku.

Aantu mboka yena uunongo nuunkulungu, oha ya ndulukapo iinima iiwanawa yi li mo ma ludhi ga yooloka. Opuna mbono ha ya ndulukapo iitafula, nosho wo iipundi, nenge iitaafula oyo awike.

Moositola ohamu kala mu na iinima yomaludhi, ano iinima yimwe mbika ohayi kala ya tsilikwa opo aalandi ya mone shoka shi li mositola moka.

Oshitunda nohedhi shilongo nomukalo gwasho. Kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo. Ngele tozi koshilongo sheni toyi koshilongo oshikwawo iimaliwa yoye oyina okulundulwa miimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo moka toyi.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyitha uudhano wokatanga kokoompadhi. Mboka tawu ka kala ko momasiku omilongo mbali naheyali sigo mbali nomugoyi gaJuni omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Aantu mboka ye na uunongo nuunkulungu, ohaya ndulukapo iinima yi ili no yi ili okuziilila miipilangi, haya ndulukapo uusikopa mboka hawukala wa tungilwa kekuma, noshowoo oosikopa ndhoka nkene dhilipo odho kutula iikutu, noshowoo oombete.

Owu na omapulo kombinga yokakalata koye kombaanga yotango yopashigwana itaaka longo nawa? Ya dhengela nena ko 061 306083.

Iitafula yimwe ohayi ndulukwapo miipilangi. Iipilangi mbyoka hayi zi momiiti noshowo taku tulwa iitenda.

Ositola yoNictus otayi tseyitha ofanditha yekopi lyokolusheno ndyoka lyoKenwood Elementa lyoolitela 1.7 ndyoka lya li li na N$ 719, paife otali tyawa tali adhika koN$ 599.

Iimaliwa oya simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu, oshoka iimaliwa ohayi longithwa okulonga iilonga yi ili noyi ili ngaashi okulanda iikulya, iikutu nosho tuu.

Owuna omapulo kombinga yombanga yoye yotango yopashigwana? Ya dhengele nena ko nola nohamano noyimwe, ombali omiigoyi dhili mbali noombali yeli yane.

Ombaanga yoNedbank ihayi gandja owala omakwatho gokupungulila iimaliwa, ihe ohayi gandja wo omikuli kwaamboka yahala okulanda omagumbo.

Oositola ohadhi landitha iinima ya yoolokathana. Opuna oositola ndhoka hadhi landitha oondjato, oongaku, omapaya nosho tuu.

Oositola dhimwe ohadhi landitha iipundi ngaashi omatyofa, gokukala moseti. Iipundi mbika ohayi monika nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana ihayi gandja owala omakwatho gokupungula iimaliwa, ihe ohayi gandja wo omakwatho gopashimaliwa komaudhano gi ili nogi ili.

Oshimaliwa oshina iilonga oyindji. Oshimaliwa ohashi longithwa okufuta aaniilonga, okulanda iikulya, okulanda iikutu niipumbiwa yilwe.

Momasiku sho gali 07 May 2024, ombaanga yoBank Windhoek oya gandja ongushu yoshimaliwa N$200000 koBank Windhoek soccer tournament.

Iipundi yomatyofa ohayi longwa nenge ohayi ndulukwa po momukalo itoo vulu okugu uva ko. Aantu mboka ye na uunkulungu nuunongo oyo owala ye shi kutya ohaye yi nduluka po ngiini.

Ombaanga yotango yopashinanena, ano FNB oyo yimwe yomombaanga ndhoka I ha dhi gandja owala omayakulo gokupungula iimaliwa, ihe oha dhi gandja omayalulo gopashimaliwa. Oha dhi kwatha wo aadhani mboka ka ye na omizalo dhuudhano wontumba, ta ye ya pe iikutu.

Ombanga yaStandard Bank, ombanga ndjika ihayi kwathele owala aantu okupungula iimaliwa, ihe oto vulu okulanda oshihauto to longitha okakalata koye kombanga yoStandard Bank.

Ombaanga yo standard bank oya gandja iimaliwa yithike pomiliyona yimwe, omayovi omathele gatano muule woomvula dhili ndatu.

Oto futu iifuta yoye? Owahala okulanda olusheno? Iinima aihe mbyoka yininga nena nositola yo Avo SuperShop.

Owuna omapulo kombinga yombanga yoye nenge yoka kalata koye kompungulilo yoFNB ya dhengela nena ko nola nohamano noyimwe ondatu nonola ohamano nonola ohetatu noyimwe ke hulilo.

Epingathano lyiimaliwa pokati kiilongo niilongo muuyuni. Epingathano lyiimaliwa ndika ohali lunduluka esiku nesiku.

Nonando mositola mu kale mu udha aantu taya landaiinima yi thike peni, aantu mbono oye na okukwathelwa owala, e taya yi komagumbo.

Epingathano lyiimaliwa pokati kiilongo niilongo muuyuni. Epingathano lyiimaliwa ndika ohali ende tali lunduluka esiku nesiku.

Omuntu ngele to ka talela po koshilongo shimwe, oho pewa iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo moka wu uka, opo shi ku ningile oshipu.

Epingakanitho lyiimaliwa pokati kiilongo niilonga muuyuni. Epingakanitho lyiimaliwa ndika ohali lunduluka esiku nesiku.

Aantu mboka yena uunongo ohaya ndulukapo iinima yiili noyili, okuziilila miipilangi. Ohaya ndulukapo iinima ngaashi iipundi, iitaafula, oosikopa nenge oombete.

Ombaanga yaNedbank kayishi owala Ombaanga yo kungulila iimaliwa ihe ohayi gandja woo omakwatho go pashimaliwa komaudhano ngoka ga pumbwa oshimaliwa.

Oositola dhoka hadhi landitha omamate gomaludhi, ohadhi yala omamate gawo pondjila mpoka hapu ende aalandi opo aantu ya ende etatalapo nokukuthapo shoka yahala.

Iimaliwa ohayi longithwa iilonga ya yoolokathana. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya, okufuta oosikola dhuunona noshowo okulanda iikutu.

Ombaanga yoStandard ohayi kwathele aantu okupungula iimaliwa yawo, oshowo okugandja omakwatho gopashimaliwa kaantu mboka taya li omikuli, nenge mbyoka taya patulula oongeshefa dhawo, nenge komaudhano.

Ombaanga yOtango yOpashigwana ohayi gandja omakwatho gokupungula oshimaliwa noshowo ekwatho lyopashimaliwa kwaamboka itaya vulu okwiikwathela yoyene.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi longithwa okulanda omagumbo, okufuta omeya, okufuta olusheno noshowo okufuta iifuta yosikola.

Iimaliwa oya simana noonkondo mokukalamwenyo komuntu oshoka Iimaliwaa oha yilongithwa oku landa iikulya yomegumbo, oku landa iikutu yaanona nosho woo okufuta omeya no kulanda olusheno.

Aantu mboka ye na uunongo ohaya nduluka po iinima yi ili noyi ili pena mboka haya nduluka po oosikopa dhoku tula iikutu noshowo mbono haya nduluka po uusikopa wo komakuma woku teteka iinima.

Iimaliwa oya simana oshoka ohayi longithwa okulanda omagumbo, okufuta olusheno, okufuta omeya nosho woo oosikola dhuunona.

Iimaliwa oya simana, na iimaliwa oyi li pomaludhi ge li gaali. Tu na iimaliwa mbyoka yomafo noshowo iimaliwa mbyoka iikukutu.

Mondunda yoye yokuthikila aayenda ngele owu na mo iipundi yomatyofa yi na omalwaala omawanawa ohamu kala tamu monika nawa noonkondo.

Moositola ohamu kala muna iinima ya yoolokathana. Ohamu landithwa oondjato dhopeke, oongaku, oondjato dhiikutu, iikutu nosho tuu.

Oshimaliwa shaNamibia shomilongo ndatu oshina aaleli yo Shilongo yeli yatatu ngaashi taa landula: Tatekulu Sam Nuujoma, tatekulu Hifikepunye Pohamba osho wo tatekulu Hage Geingob.

Owa pumbwa oongaku, owili, ongodhi nayilwe? Matukila nena kositola yoAVO Super Shop wuka konge iipumbiwa yoye.

Aantu mboka yena uunongo mokundulukapo iinima, ohaya ndulukapo iinima yomaludhi. Haya ndulukapo iipundi, iitaafula, oosikopa noshowo oombete.

Moositola ihamu landithwa owala iikutu noondjato ihe opuna oositola ndhoka dhiikulya noshowo iikunwa, iinima ohayi kala yatulwa pehala limwe moolaka.

Owuna omaipulo kutya iimaliwa yoye oto keyi pungulila kombaanga yini? Matukila nena kombaanga yoBank Windhoek hoka to pewa omayakulo omawanawa eto patulula okambo koye kokupungulila iimaliwa.

Ofanditha yeshina lyokuyoga lyoSamsung lyookilohalama hetatu ndoka lyali lina omayovi gahetatu omathele gaheyali omilongo omugoyi nomugoyi payife otali adhika pomayovi gaheyali omathele geli omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Omuntu ngele toyi mositola, etomono mo shoka wahala, oho yi ihe peshina mpoka hapu kala pena omuntu ngoka teku kwathele oku dhengitha oshinima shoye, to futu oshimaliwa shaantu, etoyi neliko lyoye.

Owapumbwa oongaku nenge tutye iikutu yimwe yagwedhwapo, matukila nena kositola yoAvos, okoto adha omayakulo omawanawa niinima yoye mbyoka wapumbwa.

Aluhe omuntu hoyi kiilonga ongula onene, owa pumbwa owili ndjoka hayi lala popepi nombete yoye, opo yiku pendule ongula onene waalaate shi toyi kiilonga.

Ofanditha yeshina lyokuyoga lyo Samsung ookilohalama 8 ,ndoka lya li lina oondola omayovi gahetatu omathele gahetatu omilongo heyali nomilongo nomugoyi payife otali adhika komayovi geli gaheyali omathele geli omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi

Ombaanga yavenduka oyina iitayi yi li ine, mbyoka hayi kwathele aantu mboka haya longo nepingathano lyoshimaliwa sho Forex. Oshitayi shimwe oshili movenduka, shimwe oshili mo Kudu, Capricorn, noshowo mo Mareua Mall.

Oositola ndhoka oonene ohamu kala omashina gevulithe po pugatano. Mpoka pomashina hapu kala kehe omuntu nosho wo posheelo shositola oha pu kala pu na aantu mboka haya tala moonayilona dhaalandi, kutya oya landa iinima yi thike peni, nongele oyo ngaa yili pokambapila.

Moostola ohamu kala muna ooloka, hoka haku tulwa iinima melandulathano. Yimwe mbyoka yo ludhi lumwe ohadhi tulwa pehala limwe opo aalandi ya lande nuupu.

Ombanga yoNedbank oyo yimwe yomo ombanga hoka omuntu ta vulu oku pungulila ko iimaliwa ye. Ombanga ndjika ihayi gandja owala omakwatho goku pungula iimaliwa ihe ohayi gandja wo omikuli ngele omuntu a hala oku landa egumbo.

Ombaanga ya Bank Widhoek oyo yimwe yo moombaanga hoka omuntu ta vulu oku pungulila ko iimaliwa ye, ano ombaanga ndjika oya gamwenwa noonkondo.

Omuntu ngele toyi koshilongo shimwe tozi moshilongo sheni, opuna omahala ngoka ga nuninwa oku lundulula iimaliwa yoshilongo sheni eto pewa iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo moka wa uka.

Aantu mboka yena uunongo nuunkulungu ohaya nduluka po iipundi nosho wo iitafula iiwanawa miipilangi osho wo oosikopa nenge oombete.

Oshimaliwa osho oshinima sha simana mokukalamwenyo komuntu kehe. Oshimaliwa oshina iilonga oyindji, oshimaliwa ngele kashipo nena okuhupa komuntu ohaku kala okudhigu.

Aantu mboka yena uunongo woku ndulukapo iinima ohaya ndulukapo iinima iiwanawa ngaashi oosikopa, iitafula, iipundi yoku kuutumbwa, oombete nosho tuu.

Ombaanga yoBank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhono hadhi gandja omayakulo omawanawa gokupungulila iimaliwa yoye.

Ombaanga yoNedbank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula iimaliwa, ihe ohayi gandja wo ekwatho lyopashimaliwa, komaudhano gi ili nogi ili.

Owuna ondunda yoye yokuthikala aayenda ihe oyina iipundi iishona ya longwa miipilangi matukila nena kositola wuka lande iipundi yoye yomatsofa mbyoka yili momalwaala gi ili nogi ili.

Ombaanga yo Nedbank ohayi vulu woo okugandja omikuli, kaanasikola mboka ya hala oku ilonga kiiputudhilo yi ili noyi ili.

Aantu mboka yena uunongo nuunkulungu ohaya vulu okundulukapo uutemba woku iyogela koonyala moka hamu vulu oku iyogela koonyala.

Igamena nena ngoye mwene ee to dhengele mwene kombanga ngele owuwete nenge wuna omalimbililo lyookalyamupombo konomola yongodhi yo0612991200.

Patulula nena okambo koye koku pungulila iimaliwa nombanga yoye yo Bank Widheok eto imonene ompito yokwi sindanena iimaliwa yathika poondola eyovi lyaNamibia.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima ya simana monkalamwenyo yomuntu oshoka iimaliwa ohayi kwathele omuntu momawudhigu ogendji.

Oshitunda nohedhi oshilongo nomukalo gwasho. Kehe moshilongo omuna iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo mo oku longitha iinima yi ili no yi ili.

Ombanga yoNedbank kayi shi owala ombanga yoku pungulila iimaliwa ihe ombanga ndjika ohayi gandja wo nomayakulo goku longa aantu nkene yena oku longitha nawa iimaliwa yawo.

Oho pungulile iimaliwa yoye megumbo? Thikamapo nena ponkantu mpoka eto ka patulula okambo koye kombaanga yotango yopashigwana eto tameke oku pungula iimaliwa yoye kombaanga.

Iimaliwa oyasimana noonkondo oshoka ohayi hupitha omuntu, ano omuntu ohavulu okulongitha iimaliwa teyi longitha okufuta iifuta yosikola, okulanda iikulya, olusheno nayilwe.

Iimaliwa oyili pamaludhi geli gaali. Tu na iimaliwa mbyoka yomafo noshowo iimaliwa mbyoka iikukutu.

Owapumbwa oshitukutuku shokukufala kegumbo etashi ku thikitha pondunda yoye nombili dhenga nena ko 061306081.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo mo. Iimaliwa mbika oyina oongushu dha yoolokathana na ohayi longithwa okulanda iinima yi ili noyi ili.

Shitunda nohedhi shilongo nomukalo gwasho. Kehe moshilongo omu na iimaliwa mbyoka hayi longithwa mo. Nongele to zi koshilongo sheni wu uka koshilongo oshikwawo ope na omahala ngoka to vulu okuya, opo wu ka lundulule iimaliwa yomoshilongo sheni to pewa iimaliwa yomoshilongo moka wu uka.

Ombaanga yo Standard Bank oya gandja ongushu yoodola omiliyuna yime, omayovi omathele gatano, kehangano lyo FAWENA, momasiku omilongo ndatu gaJune omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Iimaliwa yaChina yili pomaludhi ga yoolokathana pu na omilongontano nosho wo ethele.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, mbyoka hayi longithwa moshilongo mo. Ano, oshilongo oCongo, oshi na ethele lyasho ndyoka ha li longithwa moshilongo okulanda iinima yi ili noyi ili.

Ongoma oha yi hokelwa pondjila ano ngele wa hala ongeshafa yoye yilandwe oto yi eta mpoka hapu ende aantu opo yatalatalepo

Epingathano lyiimaliwa pokati kiilongo yi ili noyi ili yaAfrica okuza mu 31 Desemba 2020.

Ombaanga yaStandard otayi gandja iimaliwa ya thika pomayovi geli omathele geli gatano, yu uka kehangano lyokankela.

Moombelewa ohamu adhika aantu yamwe mbono haya yakula aantu nawa ano omuntu to adha owala anyanyukwa naashi ta yakula omuyakulwa naye oku uvite uugumbo nuuntsa.

Shitunda nohedhi, shilongo nomukalo gwasho. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Shampa to zi moshilongo sheni wu ka koshilongo shilwe, oho ka pewa iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo mo.

Euro okuna iimaliwa yayoolokathana ano ena iimaliwa yomafo noshowoo iimaliwa yiitenda. Iimaliwa yomafo opuna 50, 100, 20 nayilwe.

Aantu mboka yena uunongo ohaya nduluka iinima yayoloka miipilangi ano havulu okuninga oosikopa, iitafula niipundi.

Omatyofa, oyo yimwe yomiipundi mbyoka hayi opaleke ondunda ano ondunda yaayenda moka hamu thikile aayenda ngele ta ye ya megumbo.

Oositola ohadhi kala dha tungwa dha londathana, opo pu monikwe ehala lyoositola odhindji natango ano opena dhoka hadhi kala poombanda lela, naadhoka hadhi kala dhili pokati, naadhi hadhi adhika pevi.

Moositola ohatu adha mo iinima iiwanawa ngaashi iipundi mbyoka hatu ithana omatyofa hayi landelwa ondunda yoseti megumbo, ano omatyofa ngano ohaga kala taga monika nawa.

Omiti odhi dha simana noonkondo muuyuni wetu. Oshoka momiti ohamuzi iinima oyindji. Omiti ohadhi tupe ombepo ndjoka hatu fudhilemo noshowo momiti moka ohamu vulu okundulukwa iinima ngaashi iitaafula niipundi.

Moositola oonshona ohamu kala muna iinima oyindji. Opuna mbyoka hayi adhika poolaka dhili pombanda, dhopokati, nodhopevi. Omuntu oheya ihe e takongo shoka ahala, e taka futa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aasindani mboka ya sindana oondola omayovi geli gaali noeWallet, mboka yeli yaali.

Moostola ohatu adha mo iinima oyindji. Ihamu adhika owala iikutu nenge oombiga nenge iikulya, ohapu kala wo pu na oostola ndhoka hatu adha mo omatyofa ngoka hatu vulu okulandela moondunda dhetu dhooseti.

Oshimaliwa shefo lyoondola omilongo ntano dhaCongo oshi na efano lyomukulukadhi komeho yasho, nokonima oku li taku monika efano, ndyoka mulyo mu na omagumbo , omilunga, oohi nosho tuu.

Iimaliwa oya simana noonkondo ,oshoka ohayi longithwa iinima oyindji. Ohayi longithwa oku landa ngaashi iikutu, iikulya nosho tu.

Aantu mboka aanongo noyena omagano gokuza guunshitwe ohaya nduluka iinima oyindji ta yeyi nduluka okuza miipilangi , ano ohaya longo wo iitafula niinima yilwe.

Mondunda yo seti ohamu kala muna okaskopa hoka ha ka kala ka pungula uuhalasa nenge omambo, nosho wo ohapu kala wo pu na oradio yomuzizimbe ndyoka hayi talika kuunona nenge kaanegumbo.

Ofanditha yeshina lyoku yoga lyoSamsung lyokilohala hetatu lyoka lyali lyina omayovu hahetatu paife otali adhika owala komayovi haheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nogoyi

Epingathano lyiimaliwa pokati kiilongo niilongo, yi ili no yi ili muuyuni awuhe, ano oondando ohadhi vulu kushendja esiku nesiku nenge kehe moshiwike.

Momagumbo ogendji gomoondoolopa, oho adha mo oradio yomuzizimba ndjoka hayi kala yi li moseti, yokutalwa kaanegumbo ayehe.

Owa hala oku tungulula oshigunda shoye shiinamwenyo? Tungulula ano nena oshigunda shoye to mono omukuli ta gu ziilile kombaanga yo tango yo pashigwana.

Owapumbwa oshimaliwa shomeendelelo? Tondokela kombaanga yoStandard Bank eteka pewa omukuli wukandulepo nuudhigu woye .

Patulula nena okambo koye koshingoli nombaanga yotango yopashigwana ano hoka tovulu okutulako iimaliwa yoye yongeshefa. Shininga nena nombaanga yotango yopashigwana . Oompango nomalandulathano odhi na okulandulwa.

Ombaanga yotango yopashigwana kumwe nositola yo nictus otayi tseyitha ofanditha yekopi lyokolusheno ano li na olitela 1.7 ndyoka kwali tali monika N$719 paife otali adhika N$ 599.

Longitha okakalata koye kehe kombaanga yotango yopashigwana, mostola yoNictus, e to kuthilwa ko kondando yoshinima shoka to landa. Oompango nomalandulathano odhi na okulandulwa.

Aantu mboka aanongo, noya pewa omagano okuza komushiti gwopombanda, ohaya ndulukapo iinima oyindji, hayeyi longo miipilangi. Ohaya ndulukapo iitaafula yomaludhi nomaludhi, noshowo iipundi, nayikwawo yilwe.

Koondundu dhimwe hoka haku kala kuna evi ewanawa oto adha kwa mena iimeno ya ziza nawa naantu ohaya kala ya tula po ehala ndoka yeli ninga onga ehala lyokutalela po ano taya kala taya tete nawa uumeno mboka, tawu tulwa oondhalate opo kaawu hanawuke po nosho tuu.

Sindana nena ombaanga yaBank Windhoek ompungulilo yokusiikilila yondando N$1000.

Moositola oha mu adhika iinima oyindji, hayi kala yili moolaka. Oha mu adhika oomboloto, omagadhi gokulya nenge gokugwaya, oothewa dhokuyoga nenge dhokwiiyoga niikwawo yilwe.

Tate Danie Retief ogumwe gomaniilonga mboka ha ya longele moNedbank moshitayi shomo Swakopo.

Moositola ohatu a dha mo iinima oyindji, hatu a dha mo oondjato, uundjato wopeke, iikutu, omakende, omapaya nosho woo uulyenge womothingo nayilwe.

Oshimaliwa osho shimwe sha simana monkalamwenyo yomuntu nomuntu ano oshimaliwa ohashi longithwa iinima oyindji, okulanda omapya, okutungitha omagumbo, okulanda iikutu, iikulya nosho tuu.

Moositola dhiikulya ohamu kala muna oolaka dhina iinima ya yoolokathana. Hapu kala pena oolaka ndhoka hadhi kala dhina iikunwa, noshowo oolaka ndhoka hadhi kala dhina omalovu noshowo oolaka ndhono hadhi kala dhina oomboloto na iikwawo yilwe.

Patulula, to shendje, e to sindana nombaanga yoStandard, iimaliwa ya thika pomayovi omilongo mbali nantano, nenge okakalata kiimaliwa omayovi gaheyali.

Monale aantu okwali haya longitha uushina woonomola woku yalula iimaliwa yawo, mopaife ngeyi ka aantu oya nduluka po uushina mboka hawu longo kuwo wene, to tu la mo owala iimaliwa etawu tameke tawu yalula.

Shitunda nohedhi shilongo nomukalo gwasho, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hayi longithwa moshilongo mo, ngele tozi koshilongo sheni wu uka koshilongo oshikwawo owuna okukashendja iimaliwa yoye opo wu pewe iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo mono, wu vule wukalande iinima yoye to longitha iimaliwa yomoshilongo mo.

Ondunda ndjoka yaayenda hayi ithanwa oseti, ohayi monika nawa ngele muna iipundi yomatyofa nosho wo uutaafula wa longwa nawa miitenda nenge miipilangi.

Oshimaliwa sha India shomathele geli gatano komesho goshimaliwa shika okwa thanekwa egumbo lyoshilongo.

Ombaanga yoNedbank otayi halele omahaleloyambeko kumeme omupelesidente omupe omundohotola Netumbo Nandi Ndeitwah ngoka aningi omupelesidente omukulukadhi gwotango gwaNamibia.

Omuntu ngele to zi moshilongo sheni wu uka koshilongo oshikwawo, ohaku longithwa iimaliwa yi ili koshilongo shoka. Ano owu na okugandja iimaliwa yoye yomoshilongo sheni, opo wu pewe iimaliwa mbyoka hayi longithwa koshilongo shono.

Iimaliwa ya Tanzania, tu na po: omathele geli gatano, eyovi noshowo omayovi geli gaali. Oyili momalwaala ga yoolokathana.

Epingathano lyiimaliwa pokati kiilongo niilongo, momasiku omulongo nagatano gaMei omayovi gaali nomulongo nahetatu.

Longitha omafutilo goombaanga yotango yopashigwana. Eto imonene ompito yokwiisindanena oodola dhaNamibia omayovi kehe esiku lyomauliko giipindi.

Koshimaliwa shoodola omilongondatu shaNamibia otu na ko oopelesidente ye li yatatu. Tu na ko tate Sam Nuujoma, tatekulu Hifikepunye Pohamba natatekulu Hage Geingob.

Ombaanga yoye kayi na esiku yikupule uuyelele woye wopaumwene wokombaanga yoye. Ano kotoka e to igamene kookalyamupombo. Oto vulu okuya dhengela ko 0612991200.

Ofanditha tayi tseyithwa kombaanga yotango yopashigwana yeshina lyokuyoga lyoSamsung, lyookilohalama hetatu, ndyoka lya li tali monika ka koondola omayovi gahetatu, omathele gaheyali, omilongo omugoyi nomugoyi, paife otali tyaywa koondola omayovi gaheyali, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yoBank Windhoek ihayi kala owala yi na omayakulo meni lyombaanga piitayi yawo, ihe ohayi vulu okufala omayakulo koondoolopa dhi ili nodhi ili, ano kaakwashigwana, haya kala ya tula po uundunda wawo, ya tegelela aakwashigwana ye ye ya pule omapulo gi ili nogi ili.

Momagumbo getu gopashinanena otuna mo ondunda ndjoka hatu ithana oseti, ano ondunda yaayenda mokahamu thikile aayenda ngele ye ya megumbo, nenge ohamu vulu wo okulilwa.

Moombelewa, pomashina ohapu longele aantu yaali mboka haya kala yeli pamwe nongele gumwe e na shoka ku uvite ohapula mukwawo opo e mu kwathele.

Moositola iinima ohayi kala ya pakelwa yili melandulathano yili moolaka, ano mbyoka yoludhi lumwe ohayi kala yili pehala limwe tayi landulwa kiikwawo mbyoka yoludhi olukwawo.

Aantu mboka aanongo, ohayakala yena omahala gawo mpoka haya longele iinima yawo ngaashi iipundi taye yi longo miipilangi, hayikala ya dhengelwa nawa nohayi kala yahongwa nawa.

Kunasha o akaunta ya Bank Windhoek ?uushina wawo ohawu vulu oku taamba iimaliwa ya thika poondola omayovi geli gatano yuuka mo akaunta moka to tumine. Oompango nomalandulathano odho dhina oku landulwa.

Uuna omuntu takatalelapo koshilongo oshikwawo. Ohagandja iimaliwa ndyoka aza nayo koshilongo shawo eta pewa iimaliwa ndyoka hayi longithwa koshilongo hoka uuka opo avule okukeyi longitha meni lyoshilongo moka.

Omuntu ngele toyi koshilongo oshikwawo, ohaku gandjwa iimaliwa yomoshilongo moka. Ano to gandja iimaliwa yokoshilongo sheni, e to pewa iimaliwa yo moshilongo moka, opo wu vule oku ka landa iinima yoye.

Iimaliwa ohayi longithwa iinima oyindji. Iimaliwa ohayi longithwa oku futa omeya. Ohayi longithwa oku landa olusheno, ohayi longithwa oku woo oku landa iikulya megumbo.

Aantu mboka aanongo noye na omagano ohaya nduluka po iinima oyindji iiwanawa haye yi nduluka po miipilangi ano ohaya vulu okuninga oombete, oosikopa, iipundi nenge iitaafula.

Omiti, odha simana noonkondo, oshoka oha tumonoko uuwanawa owundji. Uuwanawa mumwe mboka hatu monoko komiti owo iipilangi mboka ha yi vulu oku hongwa iitaafula nenge iipundi.

Ositola ndjoka yomaalaka yoHoodMart ohayi landitha iikwanyama noshowo iikulya yilwe. Oyina wo okapelende hoka haka kala keli pondje kashangwa iinima mbyoka yili kombiliha elela naayikwawo yilwe.

Ombanga yaBank Windhoek otayi tseyitha omusindani omunelago ngoka a vene esiku lyohole niimaliwa eyovi noEasy Wallet.

Oombaanga yaBank windhoek ihayi kala owala yina omayakulo geli meni lyombaanga, ihe ohayi fala omayakulo gawo mokati koshigwana nongele aakwashigwana yena omapulo yo taya kapula.

Shitumda nohedhi, oshilongo ono mukalo gwa sho. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, iimaliwa oodolla ethele lyaaAmerica oshili po odhindji kwa thaalekwa omusamane ena omafufu.

Oondola omilongo ndatu dhaNamibia kuna aaleli yoshilongo yeli yatatu tunapo tatekulu Sam Nujoma, tatekulu Hifikepunye Pohamba na tatekulu Hage Geingob.

Moositola ohatu adhamo iinima yi ili noyi ili yina oondando dhayoolokathana. Ano ohatu adhamo wo nomawusila gokulya noshowo iihelelwa niikwawo yilwe.

Aantu aanongo ihaa nduluka owala iipundi nenge iitaafula miipilangi, ihe ohaa vulu oku ndulukapo uutemba wokwiiyoga moshipala nenge wokwii yoga komayego.

Ombaanga yoStandard Bank, oyi na ehala mpoka hapu landithwa omataiyela omakulu, ano taga landithwa okuza molyomakaya omasiku 16 Aguste 2025, oku za omugoyi gwongula.

Omuntu ngele tazi moshilongo shawo a uka koshilongo shilwe, ope na oombelewa nenge omahala ngoka goku pingakanitha iimaliwa ano to gandja iimaliwa yokoshilongo sheni ee topewa iimaliwa yomoshilongo moka wa uka.

Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dhili nodhiili ngaashi okufuta iifuto yoosikola, okulanda iikulya megumbo, okulandela uunona iikulya noshowoo thimbo limwe ohayi vulu okupungulwa koombaanga.

Aantu moongeshefa dhawo ngele ya mana okulanditha pehulilo lyesiku ohaya yalula iimaliwa yawo e taye yi manga nuukenya, opo ye yi fale koombaanga esiku lya landula ye ke yi pungule.

Ombaanga yoStandard bank oya gandja omayakulo go poshimaliwa komaudhano goHockey anho okuzila momasiku omulongo nantano gaJuni momayovi gaali omilongo mbali nantano, ya gandja iimaliwa yi thike pomayovi omathele ge li ga hamano.

Opu na oositola dhi ili nodhi ili . Opu na ndhoka hadhi landitha iikutu, po opu na ndhoka hadhi landitha iikulya , po opu na woo ndhoka hadhi landitha oombete , oombete dhomaludhi hapu kala puna uupundi wokukala omutumba .

Omiti odha simana, oshoka ohadhi tupe iipilangi, iipilangi mbyoka hatu vulu oku ndulukapo iitaafula, iipundi, ooskopa dhi ikutu, oombete nosho tuu.

Okakuku koonguti ka dhengelwa kumwe nawa kalongwa miipilangi ndhoka dhaza komiti.

Aluhe toyi mositola ihamu kala owala muna omuyakuli gwaalandi gumwe ihe aayakuli ohaya kala yeli yaali, yatatu nenge ye vule po.

Oshimaliwa sha China ondola yimwe ya Yuan ya China, kwa thanekwa omupelesindente go koshilongo hoka noshowo omumvo ngoka oshimaliwa sha ndulukwapo.

Nedbank okwa gandja iimaliwa yathika pomayovi omulongo komusindani omunelago gwokapana, momayovi gaali nomilongo mbali nandatu.

Oweshi tseya tu, otovulu kulongitha ongodhi yoye yopeke okukala toningi iinima yoye ayihe yombanga tolongitha owala ongodhi yoye yopeke.

Moositola dhi ili nodhi ili ohatu adha mo iinima ya yooloka puna oositola moka to adha mo oombiga dhi ivule noshowo iiyaha omakopi gokolusheno nenge iikutu.

Opuna oositola dhoka dhahuma komeho, ano oositola dhoka dhina uushina ho tukako owala oshinima ngweye mwene eto shi dhengitha, eto futu kungoye mwene kaapuna omukwatheli.

Owahala okutungulula iimuna yoye matukila nena kombaanga yotango yopashigwana opo wu kale mone ko omukuli gokutungulula iinamwenyo yoye.

Iimaliwa ohayi kala yili pomagaali yimwe ohayi kala yili polupe lwomafo nayimwe ohayi kala yili polupe lwiikukutu.

Ombaanga yaFNB ihayi gandja owala omayalulo gokumbaanga oshimaliwa ihe Ohayi gandja woo iimaliwa komahangano giili nogiili.

Ombaanga yaBank Windhoek, ihayi gandja owala omakwatho gokumbaanga iimaliwa, ihe ohayi vulu wo okugandja omikuli, ngele omuntu ahala okulanda nande egumbo, otaka pewa omukuli kombaanga.

Moositolaa dhiikutu ohamukala mwalekwa iikutu yimwe yalekwa pombandeelela, yimwee ohayikala yalekwa melandulathano, nayimwe ohayikala yatulwa kumwe.

Iimaliwa oodola ethele dhaAmerica dhi li po odhindji kwa thanekwa omusamane e na omafufu.

Aantu mboka aanongo yena oonyala dhina omagano ohaya vulu okundulukapo iinima yiili noyiili. Ohaya vulu okuyindulukapo miipilangi mbyoka hayi monika okuza komiti.

Kehe moshilongo omuna aanongo oyeendji, tuna mboka yeshi okundulukapo iitaafula niipundi tayeyi longo okuza momiti yahongwa nawa.